Nyɔnu kple ŋutsu siawo le woƒe aƒe me alebe wonɔ mɔ dzi kpɔm emɔ dzia woŋlɔ ɖe emɔa dzi be Corona Virus Pandemic alebe wonɔ nua kpɔm eye wonɔ nyamedzodzro wɔm tso enya ya ŋti

ŋutsu eve siawo le edɔwɔƒe si ke wokɔɔ wowɔna nu vovovowo le kple woƒe susuwo, ta le afi sia la, wole wole enuwo wɔm ɖe ɖoɖo aɖe tɔxɛ me, woku nu yia ɖ… eka ɖe kple dɔwɔnua ɖewo kɔ ɖe enu bubu me eshi ke be woatrɔe ɖe emɔ tɔxe ɖe nu wòanye nuzazã.

Dɔyɔƒee nye afi sia. Nyɔnu kple wo viwo ɖeviwo wova afi sia be woado abi na wo abɔta bi na wo ne woakpɔ lãmesẽ eya ta ame si wɔna esia hã nɔ anyi. Etsɔ eƒe ŋɔti bla tsɔ tsiɔ ŋuti eya ta wova afi sia.

Ame sawo, ame siawo hã nɔ woƒe mɔzɔzɔ dzi. Wo kple woƒe aƒekɔwo. Alebe wova ɖo edunyahela yi ke kpɔɔ mɔzɔnyawo dzi gbɔ. Ye wòlé wo da ɖi nɔ nu ƒom na wo ku ɖe woƒe mɔzɔzɔ ŋutsi.

Ame siwo nɔ wole ƒuƒoƒo me alebe wonɔ enya gblɔm nawo le enu xlɔm wo nɔ nu fiam wo alebe wokɔ asi ame eve do asi ɖe dzi be yewoabia babia ase nya si gblɔm wole me nyuie.

Nyɔnu sia zɔ va dɔyɔƒe alebe dɔyɔla dzikpɔla hã nɔ afisia Enɔ teƒe, exɔ Egbe le eŋuti. Egbe si woxɔ le eŋuti la, enɔ ɖam ɖe emɔ dzi hafi wòakpɔ gbɔ. Ame ɖeka nɔ atsitre abe kpeɖe, abe dɔnɔdzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ ɖeka ene.

Exɔ sia me la, wowɔ edrɔ̃.. edrɔ̃wo ɖi ye wokɔ nanewo kɔ da wokɔ ekplu kple seƒoƒo tɔxɛ aɖe kɔ da ɖe wo dzi. Kplɔ si le afi sia hã wokɔ eee. Etsinonu kple nu si me wo ɖoa tsi dzo le la hã da ɖe edzi.

Dekɔnu habɔbɔ ɖeka aɖe nye si. Woha wodo nu ɖe woƒe dekɔnu ŋuti. Alebe wole eɣe vovovowo ɖum yike be enye dzidzɔ na amewo, amewo nu kpɔlawo.

Teƒe sia enye aƒeme yi ke be aƒenɔ sia le anyigba di anyigba tutum be teƒea nanɔ dzedzɛ ye yiƒe bagi hã le bagi ɖeka hã nɔ eglia ŋuti le afi si ye ekplɔ hã le afi sia ale be emɔ yike wokɔ xlena enu hã nɔ ekplɔ sia dzi.

Dɔyɔƒe nye afi sia, ke ŋutsu sia le eƒe dɔn…,eeee. Dɔlébadzi alebe dɔnɔdzikpɔla la edo woame aɖe le afi sia wo katã wodo nu kɔtsiɔ woƒe ŋɔti kple woƒe asiwo eye woƒe teƒe aɖeke medzedzem nakpɔ kura gɔ hã o.

Ame siawo hã nɔ woƒe gbɔsɔsɔ me le afi sia, yi ke tɔdziŋu.., rabuwo le, rabu si wotsɔna yina ɖe tɔdzi. Nudonui ƒlelawo le afi sia ye nyɔnu kple ɖeviwo klikowo nɔ afi sia nɔ teƒe tɔxɛ ya.

Edunyahelahehe ƒe menɔlawole akɔdam na ame si wo be yewoatsi la, alebe ame siwo va akɔdaƒe kple ame siwo akpɔ akɔdanyawo dzi la le nɔnɔme sia me.

Afi sia amesiawo le dzidzɔ kpɔkpɔ tɔxɛ aɖe me wo katã wokɔ asi de asi me na wonɔviwo le yame henɔ dzidzɔ kpɔm nenemake ame yiwo le megbe ha wowoe ame yiwo nɔ wo tame tia titre ɖe nua tame ha la wole nɔnɔme tɔxɛ aɖe me

Ame siawo. Nyɔnu kple ŋutsu siawo ha le woƒe mɔzɔzɔ me ale be wo tɔ. Wo va ɖo teƒea tɔxɛ aɖe. Alebe ami yinɔ nyɔnua si la, ekoe nɔ gbɔgblɔm ne ame sike le nu yiwo dzi kpɔkpɔ mea be nu yae le bagia me na ye nye esi.

Ame siwo bɔbɔnɔ anyi ɖe nɔ wo le ƒuƒoƒo tɔxe aɖe me be yewoa ɖe yewoƒe nɔnɔnme sia ɖe emɔ dzi le afi si ke wo wozɔ mɔ va kpɔ yi ke nye teƒe yi ke nye ŋkuɖodzi teƒe.

Teƒeŋ, teƒe yae nye teƒe yi ke wodra ɖo ale gbegbe. Exɔwo li. Wole ha vo, wole ha ɖvovovowome. Eye wonya kpɔ. Kpui kple kɔkɔwo katã. Woshi aŋɔ vovovo na xɔ sia wo ye etɔshishi arewo hã le woƒe teƒe sia.

Afisia anye teƒe si wowɔ tata vovovowo ɖi, e e e e gli dzi alo exɔ ŋuti. Wote nyɔnu ɖe afisia yike le abe Yaa Asantewaa ene ye etu le, etu le abɔ nɛ. Ke ame tsi me ʋu ŋu wole tu ɖe abɔ ye ma ɖewo hã ta ta avɔ ɖe ali. Ame tsitsiwo sɔ le afisia.

Teƒe sia eyɔ fũu kple egbeɖuɖɔwo alebe ɖevi ɖeka hã nɔ anyi ɖe gbeɖuɖɔ sia gbɔ yi ke be menyo nenema o, ame aɖe hã ame ɖeka aɖe hã nɔ tsitre nɔ zɔzɔm amewo ƒoxla gbeɖuɖɔ sia.

Ɛɛɛ Nigeria, Nigeriatɔwo ƒo ƒu henɔ woƒe, henɔ boblododom na dunyahehe ƒe gomekpɔkpɔ. Ale be woƒe ame si ke nɔ edunyahela dzi hafi wonɔ boblodom la, míaƒe tata nɔ enu sia dzi.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe afi si, yee ame ɖeka nɔ enu, etiiitɔ, ɛɛɛɛ, etsi dzodzoe wɔm na amewo le nɔnɔme tɔxɛ aɖe me. ale nu sia nya kpɔ na ame siwo va bɔbɔ anyi nɔ ɖe xɔ sia me. Wonɔ ŋugblẽ dem be ale ke wòwɔ hafi kɔ nu si kɔ lɔ edzo dom ɖe etsi sia te henɔ etsi dzodzoe wɔm na amewoe.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe teƒe gã sia, wò wɔ tɔxɛ. Teƒe yike nye ɖiɖi ɖe me teƒe. Wonɔ woƒe nugblẽ wò ɖem. Wo nɔ anyi ɖe nɔnɔme aɖe me le kplɔ vovovowo ŋuti ye zikpuiwo hã nɔ afisia. Wonɔ abe takpekpe me ene

Xeyae nye am e xɔse e dekɔnuxɔse ɖeka wo hã wodo nu ɖe woƒe dekɔnu ƒe ɖoɖoɖwo nu ye wo le eʋe vovovowo ɖum. Ye maɖewo hã le wo gbɔ.

Ame siwo le nu srɔ̃m tso amegbetɔ ƒe nɔnɔme ŋuti alebe ame ɖeke le afi sia nɔ nua fiam wo ke ame mamleawo li eɖo to le nya sem, ke ame ɖeka le nu kum tso enua ŋuti.